Ekifaananyi kino kiraga ennyanja oba omugga kungulu kwalyo kutuuziddwako eryato eriseeyeeya ku lwalyo ewatali mugoba. Mu lyato eryo mulabika okuba nga mutuuziddwamu ebintu eby'enjawulo era nga mu bintu eby'enjawulo ebituuziddwamu mulimu ekisero. Ku lyato eryo kusigi kusibiddwako obugoogwa obwa kiragala ng'obugoogwa obwo busuuliddwa mu mazzi.